Na di ideal climate for planting palm tree for Niger Delta and southern Nigeria [urn] you wan plant palm tree for Niger Delta and southern Nigeria dis na di kind climate wen you go need. Number one temperature [urn] dat is di heat level, e go grow well if temperature dey between five degree Celsius to thirty two degree Celsius e no like cold at all so make sure sey e no go below eighteen degree Celsius because cold fit slow im growth. [urn] di second thing na rainfall meaning rain water, e need about one thousand eight hundred to two thousand five hundred millilitre rain [urn] for one single year, [urn] rain suppose fall well throughout di year or at least one hundred [urn] millilitre every month dry season no suppose pass three month make e no suffer [urn] di third thing na humidity [urn] wey mean moisture for air [urn] plam tree like about seventy per cent t o ninety per cent moisture for air, e help di tree grow well and produce plenty fruit. [urn] di number four thing na sun light level abi sunshine, palm tree need about five to seven hour of sun every day, [urn] sunlight help am build photosynthesis and make [urn] e produce plenty oil. [ urn ] number five na soil condition [urn] meaning di ground quality e like deep, well drained loamy or sandy loam soil. Soil ph suppose be between four point five to six point five, small acid through neutral. Ground suppose get plenty nutrient like potassium magnesium and nitrogen make e get better drainage because palm tree no like water wey stay for one place and wind condition which means di breeze and air movement, small small breeze dey help for pollination, too much strong wind no go good because e fit scatter di leaves and reduce harvest [urn] di height of di land wey mean di altitude [urn] palm tree dey grow well for low land areas about zero to five meters above sea level, if e too high e fit affect how e take grow and produce fruit with all dis better condition Niger Delta and southern Nigeria na correct place to plant plam tree, whether na small farm or big plantation thank you.

Best time to plant palm tree for southern Nigeria or south eastern Nigeria I mean [urn] for south eastern Nigeria wey rain dey fall well, well well and weather dey warm. Di best time to pant palm tree na beginning of rainy season urn] but you go ask why rainy season good, one e be sey plenty water go dey for growth because palm tree need plenty water wen e still young [urn] if you wan plant am around march to may, rain go help am grow strong strong [urn] number two na less heat and less stress, dry season dey hot and e fit stress young palm tree wey be sey e fit dry from growth sef or e no go let am grow well [urn] wen rain dey fall steady e go help di tree adopt well before dry season go come, soil go soft and rich also. Rain go make ground strong so e go asy for palm tree root to spread quick. Rain go also wash nutrient enter soil wey go help di tree to grow well well. Less watering work for farmer, if you plant for dry season you go use plenty water for irrigation wey go dey very costly go involve plenty money. But for rainy season nature go do di work for you. Best time na march to may wey mean early rainy season. E no good to plant around July to September because too much rain too go fit make di soil to dey water log. Avoid November to February which id dry dr y season water no go dey at all. So if you plant at di right time palm tree go dey strong and give you better harvest for di future. Meaning dat if you wan plant palm tree for south eastern Nigeria e good, e go grow but you need to consider sey na rainy season na im be di good season wey you fit plant and you also need to make sue sey plenty water dey for growth, you go make sure sey less heat dey, and di soil go dey soft and rich and less watering work for farmer so di best time to plant na around march to May thank you very much. Young men and women, where are the women young men, how are you, you came to m y office, I wanted to tell you to snap me to. [2] this one is serious oh.

How famers for north east fit stop draught and desert from affecting palm tree. For north eastern Nigerian like Bornu an d Yobe state di place dey dry well well, rain no dey too fall and desert dey spread but if farmers sabi how to protect their palm trees e go still grow and produce well. Make we talk about some better ways of st oping draught and desert from spoiling farm. Di first thing na to use irrigation wey be watering system since rain no too fall, farmers fit use borehole, well or drip irrigation to water palm tree small small, drip irrigation dey save water, and go and dey go direct to di root of di tree, some people dey even store rain water for tank to use during dry season. Di second thing na to cover di ground with grass or leave, put dry grass, palm frond or sawdust around di palm tree dis one go help keep water for ground and stop sun from, to, to dry am. Di third thing na to plant shelter tree, palm tree no like strong hot wind wey dey for Bornu an d Yobe state, farmers fit plant other trees around the farm to block hot breeze and hold, and to hold moisture for ground and di next thing na to use draw resistant palm tree, no be palm tree fit grow for, no be every palm tree fi t grow for draw place, farmer suppose plant special hybrid wey be survive wey fit survive draught or wey fit survive wey water no dey, dis type of palm trees no go need plenty water before dem grow well well, di next thing na to add fertilizer and manure, di soil for north east no too get plenty nutrient, so farmer suppose add add fertilizer and manure, like cow shit, chicken popo, rot ten leaves and waste for food, dis go help make ground rich and keep di soil to get water well well. Stop cutting trees if people too cut trees anyhow [urn] desert go spread fast fast, farmers need more tress to stop sand. Farmers need more trees to stop and covering farm. Government fit help bring tree planting program for community and plant palm tree at di right time, di best time to plant palm tree na early raining season, july, june to july dis one go give di tree time to grow strong before dry season start. Even though Bornu an Yobe dry well well, if farmers water well, use mod, plant shelter tress and stop desert from spreading, palm tree go still grow and produce better harvest, thank you.

[urn] di challenge wey dey for interloping palm trees [urn] di first one na to fight for nutrient, di fighting for nutrient [urn] if farmers no give space well for crop di palm tree and other crops go struggle for water and nutrient, [urn] if nutrient no reach, palm oil production fit reduce. Di second thing na too much shade, palm tree need plenty sunlight to grow well well and produce oil wella id crop [urn] Cocoa or plantain cover dem too much palm tree fit grow slow, or no even produce well, or not to even produce at all. Di next na disease and crop wahala oh, some inter cropped crops fit carry disease wey fit affect palm tree [urn] For example, black pod disease for cocoa fit spread if farm no dey managed well. Di next thing na hard farm work. Interloping fit make crop stress plenty because different crop need different care farmers go need extra labor to handle both palm tree and oda crops, market wahala if market for inter crops like plantain or cocoa nor stable, farmers fit lose money. How farmers fit succeed for inter cropping, one give palm tree enough space about eight to nine meters apart make oda crop get chance to grow, chose crop wey no go drag nutrient with palm tree like plantain and lettuce. Prone cocoa and plantain well well so small sunlight fit reach palm tree, rotate short time crops like vegetables so soil no go lose nutrient, check farm well for pest and disease to stop wahala before e spread [urn] di final thing, intercropping get better benefit, if farmers manage lan d well well, sp ace crop correctly and pick better companion crops, but if e no dey well palm e fit spoil palm oil and cause big farm wahala thank you.

[urn] di role wey palm tree dey play to maintain soil hea l th and to prevent erosion in di coastal region of Nigeria like Niger Delta or Delta or Akwa Ibom state [urn]number one make we know sey palm tree dey play big role for maintain soil health and erosion control especially for coastal area like Delta and Akwa Ibom state wey dey face heavy rain fall flooding and heavy rain fall we go talk on how all of dis dey help, number one di first na dat say e dey maintain soil health organic matter and soil fertility. Palm tree dey drop leaves and old soil wen dey decay and add nutrient to di soil dis natural compose dey increase soil fertility and help oda plant to grow well well. Palm tree get deep root wey dey hold di soil together dis root dey break compacted soil e dey also help for alteration and help water soak properly inside di ground. Palm tree root dey support microbial wey dey break down organic matter dis go increase soil nutrient like nitrogen potassium phosphorus wey dey important for health healthy crops. E also dey prevent erosion and flooding coastal area like Delta and Akwa Ibom state dey prone to erosion because of heavy rain fall and river flooding. Palm tree root dey hold di sand and soil together stop am, stopping am from washing away, palm tree scatter rain drop before e hit di ground, reducing di impact wey fit wash soil komot dis tall leaves and fronds, fonds also slow down strong wind stopping dem from carrying our soil away, palm tree wey root well dey absorb plenty water and dey reduce, dey di water wey go dey cause erosion. Dis one dey help to control flooding very well, e dey stop water to dey carry nutrient wey di soil need. For coastal areas strong wind fit damage soil and crop, palm tree dey act as barrier wey go stop wind and reduce soil to dey dry out, so palm tree no be just for palm oil production alone e dey also help to protect di soil also to reduce erosion and to control flooding in coastal like Delta and Akwa Ibom state, thank you.

Market opportunities and challenges for palm oil and palm tree produce for Nigeria. Palm oil and oda products from palm tree like oil, palm kernel, palm kernel cake, and palm wine get better market for Nigeria but e still get some wahala wey dey make am hard make we break am down. [ urn ] Market opportunities and challenges for palm oil and palm tree products. Di first thing be sey people need palm oil well well palm oil na di most common cooking oil for Nigeria. Plenty industry like food, cream, soap industry dey use palm oil take make their products. Di second thing na population dey grow oh and time dey expand, more people dey dey Nigeria every year so demand for palm oil go continue to dey rise as people dey move go city dem go need more processed food and packaged palm oil. Di next thing be sey industries and factories dey use palm products palm kernel dey useful for soap, cream, detergent and even bio fuel production. Palm kernel cake dey good for feeding livestock like chicken and food [urn] di forth thing na for export business, Nigeria fit make plenty plenty money if e dey export palm oil and oda palm produce go oda African countries like Europe and Asia. Nigeria export promotion council N.E.PC. dey support farmers wey wan sell their oil outside of Nigeria. Number five be sey government dey help farmers, government dey encourage people to farm palm produce or palm tree through program wey dey like C.B.N anchor borrowers program dem dey give loan to farmers, [urn] Nissan micro finance bank dem dey support small farmers wey wan grow their farm den barn on imported local palm oil show sey farmer go sell their owm palm oil without wahala. Better processing and value addition. If famers fit process their oil well, dem go sell am for better price, palm wine, palm kernel, palm oil and red oil get different market wey fit increase product. But lets look at di challenges of palm oil business for Nigeria business, old palm and low production, old palm and low production so many palm oil tree production never change their old tree wey no dey produce well, farmers need to plant better palm seedlings from Nigeria institute of oil research wey go increase their harvest, di second thing na bad road and expensive or costly transport, bad road and costly transport dey make am very expensive to carry palm oil from farm go market, some farmers no get better storage facility so their palm oil fit spoil before e reach buyer, smuggled palm oil into Nigeria, even though government don ban exported palm oil some people still dey smuggle am enter Nigeria from Malaysia and Indonesia. Dis one dey make local oil dey costly and people fit prefer to but di cheap imported one, sickness and pest wey dey attack tree, palm tree dey suffer from sickness like podro, pusarium weild, and [urn] konodma disease wey fit reduce production so farmer need better way to control dis diseases and pest from their farm, also we have [urn] palm oil price no dey stable oda reason na no access to loan and money for farmers. Den how we go fit solve dis problem na to plant better palm tree seedling, to join farmers cooperative, start palm oil producing business, use online market and export opportunities wey dey, den take care of their palm tree very well, and as well as to use government support, thank you.

How farmers fit add value to their farm products to increase competitiveness, for farmer to make for farmer to make more money and compete well for market. Den nor suppose just sell palm oil, raw pal fruit, dem need to process, dem need to package, and dem need to market their product well well to get better price, we go discuss some of di ways wey palm, ah palm oil, farmers fit to add value to their product, di first one na to process palm oil, palm kernel well well, instead of selling fresh palm fruit farmers fit process am into refined palm oil wey go sell at higher price, dem fit also product palm kernel oil wey industry dey use for cream, soap and medicine, good processing go remove impurities, increase chef life, and make di oil look attractive for market, nor dey fit do all dis things na to use modern palm oil mill wen go give clean high quality oil, produce di oil well to remove bad small and excess water, or too much water, and farmer, sorry to filter di oil, so e go dey pure and ready for export. Number two na concerning di package and brand produce well, to package am and to brand am well, well packaged oil dey attract buyers especially market and export market instead of selling palm oil for gallon, farmers fit package am for inside small sealed plastic bottle with label sef, big band dey sell branded palm oil at higher price because people trust their quality, how dem fit do do am, dem fit use clear and attractive packaging wen go prevent contamination, clear label wey show product name, ingredient wen dem use, NAFDAC number and contact information, dey should target big shops, supermarket and online buyers. Sell palm kernel cake for livestock feeds after extracting palm oil, palm kernel oil di left over wey dem dey call palm kernel cake still get big market, farmers fit sell palm kernel cake to poultry, fish and livestock farmers wey dey use a as animal feed. How dem fit do am na to dry di palm kernel cake well before packaging, supply to big company to sell directly to farmers, make am online or through competitive society, den produce red palm oil for cosmetic pharmaceutical, den tap palm oil wine and make local drink, use palm plam waste for fuel or organic fertilizer, and lastly to export palm oil and kernel oil to international market.

How farmers fit use organic waste take make compost for farm. Compost ing na better way wen farmers fit take improve soil, reduce waste and make crop grow well well, by using things like crop residue, animal manure and food crumbs dem fit create better compost wey go make their farm strong and stop pollution. Make we look at type of organic waste wey farmers fit use for compost. Crop residue na number one, dis one includes dry leaves, stem, husk and palm fronds, e dey add carbon, e dey add carbon wey balance di compost mix, e dey help hold water make compost no dry quick. Di second one na animal manure, goat, cow, poultry or pig shit, get plenty nitrogen, e make di compost decay quick quick, e get good mirco, microbes wey dey help soil strong. Another thing na food scrap and kitchen waste, banana peel, kitchen waste and left over food fit add nitrogen, e make di compost work fast, e help hold small water inside di compost, all dat activities like wood ash, dat one too get potassium wey help plant grow. Egg shell e get potassium wey make pant strong well and sawdust and dry leaves, e help dem dey help absorb too much water and balance compost so make we look at steps to take to make compost from organic waste, step one choose di kind compost ing way wey fit you, farmer fit pick from pile compost ing which is to arrange di waste for heap or sand dem layer by layer, pit compost ing, dig small pit put di waste inside cover am, or big compost ing use wooden or plastic container wey get hole for ear, step two arrange di material well, first put base layer of dry material, crop residue like dry leaves, add another layer of dry material such as food layer, fresh manure make sure sey you dey alternate between brown and green material, brown na for carbon and green na for nitrogen. Step three add small water and turn di compost well well, water am small make dey moist but no be too wet oh, turn am every one or two week make e dey decay fast. Step four wait and use di compost after two to three month di compost go don damp, soft and e go smell like soil, use am make take enrich soil for palm tree seedling. Den why compost ing go benefit farmer? Di first thing na e reduce waste and pollution number two e improve soil, and number three e save money and lastly e make crop to yield better.

How farmer fit choose di correct composting method for different climate for Nigeria. Nigeria get different weather conditions for different areas some places get plenty rain like south south and south east while odas dry well well like north east and north west. To make compost wey go help palm tree and oda crop grow well, farmers need to choose di best composting method wey match di environment. We go talk on wetin to consider to choose dem, and number one rainfall and water availability, if rain too plenty like south south, south east and south west, bin, bin composting or raise compost better because dem go stop rain from washing nutrient away cover compost with banana leaves, palm fronds or plastic so e no go soak too much. If rain no plenty like north east, north west or middle belt, pit composting better because e go help preserve moisture make di compost no dry fast, farmer go need add water small small make di compost no dry finish, and you go consider temperature and heat condition too wey be di second thing. For hot places like di north, di middle belt, Kano, Bornu, Kaduna, Niger and di rest, pit composting go protect organic material from sun heat, farmers fit use shade like palm frond or small canopy to stop sun from drying di compost. For cold places like Jos, Mavila, Plateau state and di rest pit compost ing dey okay because cold no go too dry compost fast, farmer fit add plenty green material like fresh leaves and manure to increase heat inside di compost. So di soil type and di drainage too matter, if na get sandy soil like di one wey we get for north and coastal areas pit compost ing go help hold nutrient well make e no wash away, farmer fit mix small compost with small clay soil or sawdust to help dem hold water. If land get clay soil or water plenty for ground, like Delta, Bayelsa, Rivers, Akwa Ibom, pile compost ing or pit compost ing better because dem go help hold water, farmer need to make sure sey di compost no dey water log or else e go start to dey smell bad, den type of waste wey farmer get, if animal manure dey like cattle, farm for north, poultry farm for south, hot compost ing method which is pile compost ing or regular turning e go help di manure breakdown fast, if plenty plant waste dey like palm frond, cocoa leaves maize stocks, farmer need arrange di material well, wet and dry material to help di compost decay better, den time and strength wey farmer get too go determine cos small farmer we no get plenty time so pit compost ing better because e no need too much turning. Bin compost ing also good because e easy to manage, for big farmers for big farms and people wey wan sell compost, wind roll compost ing, long pile method better but e need regular turning with tractor or shovel thank you.

How composting dey help small farmers for Nigeria, composting na better way wey small farmers fit take improve fro, reduce cost and grow crop without spending plenty plenty money buy chemical and fertilizer. Make we see di main benefit, number one e go make soil strong and full with nutrient, e add better nutrient to di soil compost get better nitrogen, phosphorus, and potassium wey go make crops grow well, e make soil soft and easy to work with no be all soil good for farming so compost go help loosen di soil so root go enter well well, e help oil hold water instead of soil to dry quick, compost go help am hold water for longer time especially during dry season, e bring good microbes, compost get beneficial fungi wey dey break down organic matter and add more nutrient to di soil so farmers nor go waste money buy chemical and fertilizer e dey free and cheap, instead of spending money take buy fertilizer farmer fit use waste like food scrab, leaves and animal dung, animal poop e last for soil longer, chemical fertilizer fit wash away after rain but compost go release nutrient for soil small small, e reduce dependence on imported fertilizer, many fertilizers wey dey Nigeria na import wey make am costly but compost na natural, e dey natural and cheap, e dey good for di environment e no dey pollute soil or water, chemical fertilizer fit destroy soil, kill good insect and enter river go spoil water but compost na natural and safe, e help farmers manage waste instead of throwing away dry leaves, pouring food or animal poop, famers fit turn am to compost wey go help farm. E stop soil from washing away, heavy rain fit carry soil komot but compost go help hold di soil together make e no wash away and again e go make farmers harvest more and sell more, crops go crops go grow big and strong wen soil get better nutrient, palm trees, maize, cassava, yam and vegetable go grow well well, farmer go sell more and make more money as we know sey healthy crops go bring more money for farmers and lastly here e keep di soil rich for many years, chemical fertilizer fit spoil soil after many years, but if farmers dey use compost steady, di soil go strong forever and my advise be sey make you stop compost compost ing now, make you start compost ing now mix nitrogen rich and carbon rich material well, apply compost steady to your soil, compost na free natural and effective thank you.

How long e go take compost to ready for use for Nigeria, for Nigeria how fast compost go ta ke ready depends on di climate, material wen dem use and how well dem manage di compost pass. But normally compost ing fit take like one to six months before e ready, factors wey dey affect how compost go ready. One na weather condition wey be temperature and rainfall, for hot and humid area [urn] south south and south east for Nigeria places like Delta, Akwa Ibom, Rivers, Lagos and Anambra get hot weather and plenty rain, heat and moisture go make compost breakdown fast fast like three to four months for dry area like di north, north central for Nigeria places like Kano, Sokoto, Maduguri and Jos and Maduguri dey hot but dry if farmers no add enough water and turn di compost well e fit take four to six months to finish, for hot and wet areas like di middle belt and south west Nigeria places like Benue, Ogun, Kogi and Ekiti state get good rain fall wey go make compost breakdown in three to five months but if e too wet e fit slow di process or cause bad smell. Di type of material wey farmer use again na another factor, soft and green material vegetable waste, green leaves manure e dey break down quick like from one to three months, hard and dry material dry leaves, hughes, sawdust e go take longer time like four to six months unless farmers chop am small small if farmers dey turn and manage dii compost well den e go determine too as di factor, di farmer turn di compost every one to two weeks, e go break down fast like three to four months, and if dem no turn am or e too dry e fit take up tp six moneths, e get good mix or dry and wet materials di process go balance well, make we look at di summary for compost ing type for Nigeria in south south and south east fro example, di weather condition dey hotter, humid with plenty rain compost ing time na three to four months, di north central di weather dry and hot with less rain, compost ing time go take like four to six months. For middle belt and south west for Nigeria di weather condition dey moderate e get moderate rain and di temperature di compost ing time na three to five months. Final advice for farmer na to make compost fast, mix wet and dry materials well, turn di compost every one to two weeks, keep di compost moist but make e no dey too wet, chop big material small small.

And sign wey go show farmer sey compost don ready for use and before farmer use compost for farm dem go need to check whether e don fully break down and e no go harm crops, if compost never ready e fit burn plant roots or trap pest. Below na di main sign wey go show sey compost don ready and e dey safe to use. Di first thing na color change. Mature compost go dark brown for color, dark brown or black like leach soil, if e still get green leaves or fresh food crumbs e never break down finish be dat, example if farmer see sey di compost be like soil instead of plant material e don ready and number two, small like fresh egg, well-made compost go smell like fresh soil after rain, if e small like rot ten egg or ammonia e never finish breaking down, sharp smell mean sey e still get little nitrogen and to feel bad smell, if e smell like rot ten egg turn to compost to allow air enter, e get sharp ammonia smell add more dry leave or sawdust and number three e go soft and comely for hand for di feeling of texture and finished compost go soft texture for di feelings of hand and finished compost go go soft, fine and e no go get big pieces of leave of food scrap, if e still rough or get plenty unbroken pieces e never mature well be dat, di third method na to pick small compost press am for hand if e scatter like powder and no sticky e don ready. Di next is [urn] no more heat, fresh compost dey hot inside because of microbes wey dey break am down, any compost no suppose hot e suppose cool like normal soil, if compost dey warm e fit burn plant root. Di third method na to put hand or small stick inside di middle if e still warm, e never ready, wait small, more time. And number five na water abso, absorption, absorption. Na di way wey e go maintain water, good compost go hold water like sponge but e no go too wet, if e too dry and dusty, e need small moisture, if e too sticky and wet e never mature well be dat, di test method na to take small compost squeeze am for hand e supposed feel like dat sponge no be drinking wet, no more original material visible, all di food crumb s, levaes and materials suppose don break down well, if farmer still dey see corn husk, orange peels or fresh leave e never ready, d next step na earth warm and oak flies, earth warm for compost na good sign dem dey help break down, break dem down add nutrient but if e still get plenty flies, maggot or ant e never mature or e too wet, seed germination test, [urn] farmers fit check compost by planting small vegetable seed inside dem, if di seed grow well, di compost dey okay, if di seed no grow or e dey yellow, e mean sey di compost still get too much acid or high nitrogen and f or example farmers fit plant small maize or tomato inside compost, if e grow fast e mean sey di compost dey good [urn] to summarize am dark brown or black color like clay soil dey okay no strong smell, e suppose smell fresh like wet sand [urn] e suppose dey soft and crumbly for texture no be sticky or rough and di temperature suppose dey cool if e still dey warm, e never ready. E suppose hold small water but no too wet or too dry e no suppose get plenty flies or maggot but earth warm dey okay, plant small seed inside am, if e grow well di compost good. With dis simple test Nigeria farmer fit check whether dem compost don ready to use am to grow better crops una thank you.

How mobile app fit help farmers for rural Nigeria get precision agriculture tools and services. mobile app s don change di way farmers fit manage their farms especially for village wey ex ten sion officer no too reach. With precision agriculture farmers fit use real time data take manage planting, watering, fertilizer application and disease control, see di ways mobile app fit help make we discuss am. One na weather forecasting and climate data, how e work be sey mobile app fit give correct weather report wey go help farmers plan well, farmers go sabi if rain wan fall, sun wan shine or if flood wan happen even before e start. Dis go help dem decide wen dem go plant, wen dem go water or wen dem go harvest their crops. Example if maize farmer for Kaduna see sey heavy rainfall wan fall, e fit wait before e apply fertilizer make rain no wash am komot. Number two soil testing and fertilizer recommendation. Some mobile app fit check di soil type and nutrient wey dey inside, farmers fit snap pictures of di soil texture type inside di type and di app go tell dem di correct fertilizer wey dem suppose use, dis go help dem avoid wasting money on wrong fertilizer. Example if cassava farmer for Ogun state see sey soil nor get potassium di app go recommend di best way to correct am. Den number three pest disease and identification, farmers fit snap pictures of sick crop and di app go tell dem di problem, some app fit even recommend natural or chemical treatment wey go cure di crops dis go help farmers cure disease on time before e spread go all di farm. Example be rice farmer for Ebonyi fit use di application see sey rice, rice leaves get brown spot disease and e go treat am before e destroy di plant, dem before di market pri ce and direct selling, farmer fit check current market price of palm oil, maize, yam and oda crops. Dem fit use di app sef directly to buy without middlemen. Den number five smart irrigation and water management some mobile app fit check water level and tell farmers di right time to irrigate their farm land. Den di next farm record keeping and known application. Farmers fit record their farm expenses harvest and sales inside di app e go help dem track profit and loss and apply for loan. Di advice be sey mobile app is equal to smart farming for Nigeria better weather f orecast no more planting mistake, smart fertilizer use no mere money waste oh, fast disease detection, no more crop loss, direct market access no more middle men wahala, good water management, no more dry crops, farm record and load accessing, money kpalava if government and private company invest for mobile agriculture Nigeria farmers go fit produce more food, make money and reduce hunger for dis our obodo Nigeria.

And features wey mobile apps for Nigeria farmers suppose get. For mobile apps to help farmers well well dem go need correct features wey go make farm work easy, help dem grow more crops and sell am better price, below na di key feature wey agriculture app suppose get we go discuss dem, di first one na weather forecast and rainfall alert now dis one dey very important because farmer need better weather forecast to sabi if rain go fall or if sun go to shine. E go help dem plan how dem to plant and water their crops. Number two na pest and disease detection, pest and disease detection, farmers need to quick see disease before e go spread for farm, some farmers fit use AI to check plant disease, dem market price and direct selling why important be sey farmer need correct market price so dem nor go sell crop cheap and fit help dem sell directly to buyer without middle men. Den number four smart irrigation and water management, water no too plenty for dry areas like Kano, Sokoto and Bornu, farmer need to manage water well so crops no go dry or waste water. Den number five na soil testing and fertilizer guide. Many farmers dey waste money buy di wrong fertilizer, some crops no get di nutrient wey di soil need and number six farm record keeping and loan access, farmers need to track how much enter and komot from their account, bank and government grants go need records before dem give their loans out to farmers. Den number seven farm training and ex ten sion services, whey e important be sey many farmers go get, many farmers no get access to agriculture experts wey fit teach dem better way to farm, e go help dem learn new techniques to improve harvest, den number eight keep U,S farming and drone support dis wey farmers fit use GPS mapping to plan how to plant crops, drone fit check farm health and check fertilizers, den number nine na community and cooperative borrow wey farmer need to share idea and learn from each other. Cooperative, cooperative dey help farmers to get better loan, training and market access and number ten which is di last point offline access and local language support, e mean sey many villages nor get strong internet and some farmers no sabi English, den local language support [urn] my advice be say feature wey go make agricultural app useful for Nigeria na weather forecast, pest and disease detection, market price and selling, irrigation and water guide, fertilizer, loans and access, farm training and ex ten sion service, GPS and farm mapping and drone support, community borrowing and loan support, offline acc and language, local language, if government and private company fit create agriculture app wey get all dis features Nigerian farmers go grow more crops, reduce wahala and make more money, thank you.

Benefits and challenges of using precision irrigation for rural Nigerian. farm precision irrigation na modern farming methods wey help farmers give water only where e need am for farm e help reduce water, wastage increase harvest and make soil better but e still get some wahala wey fit make am hard for rural Nigerian farmers to use and we go discuss the benefit and challenges of precision irrigation and first of all make we look at the benefit of precision irrigation for Nigerians farmers and number one e help save water and reduce waste precision irrigation dey use just the correct water wey the crop needs e stop over watering wey fit wash away soil nutrient, e go help farmers to dry places for dry places like S okoto and Bornu and Yobe state wey rain no dey too fall number two e go make farmers harvest more and get better crops, if crops get the correct amount of water dem go grow well well crops no crops go rise fast and no go spoil quick farmers go sell more and make better money and number three e go save money for water and pumping cost since farmers no go dey waste water anyhow, dem go spend money e go reduce di fuel or electricity wey dem dey use pump water, e go benefit places wey water no too plenty. E go stop poil, soil from spoiling and keep am rich, if farmers dey pour water anyhow e fit carry di soil nutrient komot. precision irrigation go help di soil strong and make dem last for many years, e fit work with oda smart farm tools, farmers fit connect precision irrigation to internet or censor wey go check soil moisture before releasing water, e fit help with solar light so e go help places wey no get steady light, make we look at di challenges wey precision irrigation for rural Nigerian farmers, number one e cost money to start up, drip irrigation, sprinkler and censor no cheap to buy or install at all, small farmers no fit afford am, government need to support dem with subsidies and soft loans, number two light and internet no stable for some areas many rural areas no get steady light or good internet to use digital, solar power system fit help. But e still cost plenty money, farmers need better training, many farmers never learn how to use precision irrigation tools, government and private company need to train dem well make dem fit use am, main ten ance and spare part wahala, irrigation system spoil, if di irrigation system spoil, e fit hard to repair because spare part dey hard to find, farmer go need special training to take care of dem well, thank you.